blood some pipo no dey wan collect blood becos of some reason numba one reason na di religion wey dem dey go for di religion wey dem dey go dem don learn from bible say blood no good dem believe say di person wey create dem no want make dem collect blood numba two reason na some people no de collect blood because of d wrong tin wey de don hear about blood maybe d person no know am well, because of dis one dem fit fear and dem no go collect am anoda reason na some pipu no de collect blood because dem know say if dem collect did blood e fit cause another tin for their bodi like infection and infection if e don enter body, e go de chop de cell small small e fit go de affect d body small small dis one fit make dem no wan collect am, anode reason na say some people na thier culture, their culture wey their papa papa dem don do, since na there dem born deir pikin pikin dem this one fit make dem d pikin dem no wan collect blood, dem go de run because dem know say if dem know say if dem collect dat blood e mean say dem don do wetin don de wrong for thier eye e no go with wetin thier culture want. Anoda reason wey be say some pipu na wetin dem don choose for their mind, dem no just like to collect blood e don de their mind since when dem de small de look say if dem collect blood their mind no go come down e fit be say na wetin dem don hear maybe from friends or from family all this one fit make dem no wan collect blood so some people de run from blood because dem know say if dem collect am e fi be na their religion o e fi be say na wetin dem hear o e fi be say e fit xause sometin for their body o e fi be say maybe because of their culture o e fi be say na wetin dem don choose to do o for dis reason dem de no to wan collect blood.